Owesilisa omi esiBhedlela ukhulula isigqoko sokuzivikela, ugqoke ama mask amabili ekhayiselayo lale evala umlomo, ugaxe isigxingana sokuzwa ukuthi inhliziyo itshaya kanganani. Emuva kwakhe kulesigulane esilalisiweyo embhedeni esixhunywe emtshineni.

Esibhedlela umongikazi unakekela umntwana omcane emncedisa emnika imithi. Unina uhlezi embhedeni uphethe umntwana.

Esibhedlela umongikazi ogqoke ibhatshi elimhlophe lezigqoko zokuzivikela amagilovisi,i"mask" lamagogorosi. Uhlola umuntu wesilisa emlonyeni.

Abasebenza kwezempilakahle abagqoke okokuzivikela okulithanga lamagilovisi aluhlaza. Baphethe ithala elimhlophe elingathi lilesidumbu bami njengalabo esike sababona ngesikhathi seCovid emngcwabeni eyehlukeneyo.

Ibhakane lezempilakahle elifundisa uzulu ukuthi akhwehlele, athimule kumbe afinye njani ukuze igcikwane elingatholakala ngokuhabula lowo moya lingabambi abantu abaseceleni kwakhe, lokhu kuqakathekile ukuze kuvikeleke imkhuhlane enjenge flue labo TB.

Ibhakane lomkhankaso elisetshenziswa ngabezempilakahle bekhankasa ngokutholiswa abantu amanzi ahlanzekileyo lezindawo zokuzisiza eziphephileyo ukuze abantu basinde engozini yemikhuhlane abangelwa ngamanzi angahlanzekanga efana labokholera.

Abezempilakahle basendlini yabo. Bayafundisana bexoxisana ngendlela okumele basebenze ngayo behlasela imkhuhlane ethile emphakathini.

Abongi ababili abagqoke izigqoko zokuzivikela ezilithanga lama Apron amhlophe balesigulani esihlezi phambi kwabo laba abagqoka ngale indlela sibabone kakhulu ngesikhathi seCovid 19 bevika ukuthi bengabanjwa ngumkhuhlane lo.

Abongikazi bahlaba izigulane amajekiseni endaweni lapho okubuthenwe khona , kuvamile kakhulu ukuthi nxa imkhuhlane ithe yahlasela , abezempilakahle bagijime bagcwale indawo yonke behlaba abantu ukuze kuvikelwe leyo mkhuhlane ingakamemetheki kakhulu

Ekilinika umongikazi ogqoke amagilovisi lebhatshi lokuzivikela kanye lemask umhlaba umama ijekiseni umama laye ugqoke imask ukuze avikeleke emkhuhlaneni othile ikakhulu lo esike sahlangana lawo icovid

Abantu abanengi babuthene emngcwabeni ngesikhathi se COVID-19. Kulabongikazi abane abagqoke izigqoko zokuzivikela lamagilavisi Kanye lamafasikoti. Balesigijana esoku sprayer ukuze umkhuhlane we COVID- unganamatheli labo abakhona.

Abezempilakahle lalabo abasebenzisana labo baphathekile ngoku qoqisana ngokuthi imikhuhlane ethile ingehlizwa njani ezigabeni zabo lapho abasebenzela khona banikana abacebo

umongikazi ogqoke impahla zokuzivikela amaglovisise lefasifothi legwane lemasikhi ukuze anganamathelwa ngumkhuhlane kungumthetho owezempilakahle ukuthi umuntu oncedisa abantu ikakhulu endeweni elomkhuhlane othelelwanayo agqoke azivikele avikele lalaba alabo

Omama abaseklinika abahlabisa abantwana umongi uhlaba abantwana ukuvikela imikhuhlane etshiyeneyo njengesidingo sika hulumende wamazwe wonke ukuthi abantwana kumele bahlatshwe bahlatshelwe imikhuhlane etshiyeneyo ukuze ingababambi

omama abakhulileyo bathontisela abantwana imithi emehlweni lokhu kusiza kakhulu ukuthi abantwana bangabanjwa yimikhuhlane yamehlo njalo kuqakathekile ukuthi abantwana bonke basiwe ezindaweni kumbe bafinyelelwe ngabezempilakhle ukuze basizakale emikhuhlaneni yonale eyamehlo

Ibhakane lokukhankasa elisetshenziswa ngabezempilakahle elifundisa uzulu ukuthi ageze njani izandla ukuze anganyathelwa yizinambuzane eziletha imikhuhlane enjengemikhuhlane yesihudo leminye ebangelwa yikungcola.

Abantu abavalelweyo, ukuze bangahlangani labanye, labo abanye bangabanjwa yimikhuhlane etshiyeneyo. Bavalelwa nje ukuze bahlolwe, kwazakale isisusa somkhuhlane lokuthi umemetheka kanjani.

Umongikazi uhlaba umntwana ophethwe ngunina. Ukuze avikeleke emikhuhlaneni ethile, ehlasela abantwana abancane. Enjengendingindi leminye.

Abafanyana abane basesikotshweni bakha amanzi, omunye uyakotshoza abanye babukele. Ukotshozela amanzi esigubhini esilithanga. Lokho kutshengisa ukuthi bathola amanzi amahle ahlanzekileyo ukwenzela ukuthi kwehliswe imikhuhlane.

Abantwana abancane basempompini okukhiwa khona amanzi. Abanye bayageza abanye bayawatsha kanti abanye njalo bakha amanzi. Indawo le ilamanzi ahlanzekileyo ayiwo aqakathekileyo empilweni kazulu ukuze uzulu angabanjwa yimkhuhlane le ehambelana lamanzi angcolileyo lengcekeza.

Izisebenzi zempilakahle ezingobaba labomama zigqoke amabhatshi amhlophe , zitshengisa ukuvumelana zimemethekise ziqhubekise impilakahle esigabeni lemhlabeni wonke jikelele

Esibhedlela umongikazi ogqoke ibhatshi elimhlophe uncedisa umntwana omncane emnika umuthi. Unina umphethe umntwana laye ukhangele umongikazi esebenza.

abantu abanengi abayimhlobo etshiyeneyo basemhlanganweni abakhokhele umhlangano abayisithupha bahlezi phambili emva kwalabo abakhokhele umhlangano kulebhakane elikhulu eliluhlaza elilembhalo emhlophe lobuso babantu abathile

Abantu abadala babuthene endaweni yomkhankaso balalele umongikazi ebafundisa ngempilakahle kazulu wonke jikelele ukuthi kumele baziphathe njani benzenjani ukuze babe lempilakahle beyisigaba, beyisizwe bengumhlaba wonke.

Izikhulu zelizwe labezempilakahle basemhlanganweni omkhulu wokulwisana lomkhuhlane osubhahile elizweni. Ibhakane elikhulu eliluhlaza, likhankasa ukuthi lowomkhuhlane, kumele uqedwe.

Abantu abavela ezindaweni ezitshiyatshiyeneyo abanengi babukele ukukalwa komntwana omncane. Kuqakathekile ukuthi abantwana abancane bahanjiswe ezibhedlel bayekalwa, bahlatshwe amajekiseni, bathontiselwe ukuze babelempilakahle enhle

Abezempilakahle baphumile batshaye umkhankaso babuthelela uzulu wonke ndawonye ukuthi kulwiswane lomkhuhlane othile leambulensi imile layo lapho ukuze igijimise okumele bagijinyiselwe esibhedlela esikhulu.

Umama ophethe umntwana umncinyane, umntwana lo uhltshwa ijekiseni lomungikazi ukuvikela umkhuhlane othile. Abantwana bonke kumele bayehlatshwa esibhedlela ukuze imikhuhlane le ebahlaselayo iciphe.

abantu abanengi abezempilakahle basemhlanganweni bayafundisana bexoxa mayelana lokuthi bengenza njani ukuthi ezempilakahle zithuthuke ukuze wonke umuntu afinyelele afinyelelwe ngabezempilakahle

Iqula labezempilakahle elikhankasela impilakahle kazulu lokuthi uzulu athole konke okumfaneleyo maqondana lempilakahle yakhe umhlaba wonke jikelele.

Abantwana abancane bageza izandla begeziswa ngomunye omkhulu kulabo. Kuqakathekile kakhulu ukufundisa abantwana ukugeza izandla ngoba uyingcenye yokuhlanzeka njalo kwenza ukuthi bavikeleke emikhuhlaneni enjengeyasihudo laboCholera.

Iqula labantu abasebenza labasebenzisana labezempilakahle abayenza umkhankaso wokuthi uzulu wonke umhlaba wonke afinyelele ukuthola impilakahle eqondileyo.

Omama abalantwana abancane basesibhedlela. Bazohlabisa abantwana ukuze kulwiwe lomkhuhlane ohlasela labo bantwana ukuze izinga lokugula kwabantwana liyehle.

Omama bonke labantwana abancane balelungelo lokuthi bayefinyelela ezemtholampilo bathole ukuncediswa ngolwazi lakho konke okudinga ukuthi babelempilakahle omama kunye labantwana abancinyane

Umama ogqoke imbatshi eliluhlaza lesigqoko esibomvu omi duze lebhakani eliyi 'orange' elimbalo emhlophe elikhankasa ngokwezemphilakahle.

umama obelethe umntwana omncane ngethawulo elimhlophe ogqoke imask upheka ilambazi omunye umfanyana omncane umi khonapho ubukela unina

Omama asebekhulile basendlini yokufundela bafundiswa ngumnumzana othile maqondana lokuhlaliseka kwengqondo bayafundiswa ukuthi bangenza njani ukuze ingqondo yabo inhlaliseke lokuthi bancedise abanye ukuthi umkhuhlane wengqondo ungabafinyeleli.

Abagula imikhuhlane yengqondo balakho ukuya esibhedlela bancediswe ngendlela yaboDokotela labongikazi ukuze lo mkhuhlane wehle, kanti futhi ikhona imikhuhlane yengqondo edalwa yikuhlukuluzeka ngemimoya, leyo idinga izihlahla zesintu abesintu labo balakho ukulwa laleyo mikhuhlane.

Abantu abagula ingqondo asibancedisenini ukwenzela ukuthi benelise ukuphila ngendlela eqondileyo

Abantu abadala asebekhulile, kanengi balakho ukulahlekelwa yingqondo, bagule ngokwengqondo balibale izinto, balahleke kwesinye isikhathi ngenxa yokugula ingqondo. Kwesinye isikhathi kusiya ngokungangcineki kuhle, bengaphatheki kuhle, okunye kusiya ngokuhlukuluzeka kwengqondo.

I lab esesibhedlela okulemitshina emikhulu yokuhlola lamambodlela amancinyane amama sample athile okumele a testwe.

Ibhakani elimhlophe elisegcekeni lesibhedlela emuva kwalo kule loni eluhlaza tshoko lezihlahla ezinde lemsimbi ezinde phambi kwaleli ibhakani kulegceke elimhlophe elikhulu ibhakane leli liqondisa ukuthi nxa kungavela ingozi abesibhedlela labaphakathi bayabaleka bezocatsha lapha.

Isibhedlela esikhulu esilezitina ezibomvu lamazenge abomvu afuleleyo. Phambi kwaso kulebhentshi elihlala izigulane, lalesi sigxingwana sokucitsha umlilo.

Isibhedlela esilemigwaqo eyenziwe kuhle yafakwa isamende lezakhiwo ezinkulu. Zilezihlahla ezinde eziluhlaza leloni enhle eluhlaza equnywe kuhle. Elonini lapha kulamabhakani amabili eliluhlaza lelimhlophe elilombala obomvu lolithanga . Amabhakane la aqondisa abantu ukuthi bayengaphi, benzeni bangenzini.

Esibhedlela imibheda eminengi kayilabantu ngaphandle kwemibili kuphela lokhu kuyibufakazi bokuthi isibhedlela lesi siyasebenzi abantu abanengi balempilakahle.

Abezempilakahle baphumele phandle egcekeni. Omunye wabo ugqoke ibhatshi eliluhlaza kanti omunye ugqoke ibhatshi elimhlophe. Bonke bagqoke amaglovisi, basendaweni enhle ,eluhlaza ebetha umoya. Bahlola umnumzana ukuthi inhliziyo yakhe itshaya kanganani.

Izigulani zilayinile esibhedlela zimelele ukuthola usizo lemithi ukuhlolwa kanye lamajekiseni afaneleyo

Imota yesigulane emi phambili kwesibhedlela. Lezimota amaAmbulance aqakathekile kakhulu ngoba agijimisa abantu asebegula kakhulu bayethola usizo masinyane njalo emaAmbhulensini kuzabe kulabantu ababisa usizo lwakuqala ngesiphangiphangi ukuze lowomuntu ayefika lapho azathola khona usizo.

Ukulwa lezinambuzane kudinga ukuthi sigeze izandla zethu ngamanzi ahlanzekileyo, lesepa sihlikihle inguxu zonke zezandla lezimpama sisebenzisa iminwe lenzipho zethu. Ngokwenzenjalo izinambuzane siyazibulala impilo yethu ibe isiphuma engozini ngokunjalo sihlanzeke lathi impilo yethu ibenhle.

Indawo yokufundela esesibhedlela ependwe ngokuyi grey phansi kuhle kuyacazimula ihlanziwe kuhle. Kulama khabothi akhona phakathi kwaleyo ndlu.

Imitshina esetshenziswa emaLab. Okufundela ezempilakahle. Le imitshina isetshenziswa ukuhlola ukudla, amanzi lezinye izinto ezitshiyeneyo, okumele zihlolwe ngabezempilakahle.

Abezemphikahle basebenzini bahlola ukudla. Ababili bayahlola, omunye uyabhala imphumela zalokhu okuhlolwayo.

Abantu abanengi abahamba bezindwendwe bagqoke ezimhlophe basemkhankasweni bathwele ibhakane elilombala omhlophe lobomvu bayakhankasa ngokuqhutshwa kwezempilakahle emphakathini.

Ibhakane elomkhankaso womkhuhlane wetshukela iviki leli kukhulunywa ngomkhuhlane wetshukela abantu bephiwa ulwazi olugcweleyo ngoba umkhuhlane lo uyabulala nxa abantu bengelalwazi

Ibhakane elisetshenziswa ngabezempilakahle ukulwisana lomkhuhlane. Lelibhakane lilusizo kakhulu ukuthi ababonayo bayenelisa ukubala bazwisise ukuthi yiwuphi umkhuhlane okulwiwa lawo kanti njalo bayabona baphinde bezwe nxa kukhulunywa

Itshathi efundisa ngengqubo lemigomo yokuthi ezempilakale zihanjiswa njani, kusukela emahofisini amakhulu kuze kuzofika kulabo abadinga usizo lwezempilakahle

Abomkhankasi wezempilakahle abagqoke eziluhlaza ezokuzivikela bahlola abantu imkhuhlane etshiyeneyo baphumile basemaphandleni abantu batshaye udwendwe balayinele ukuzohlolwa. Abezempilakahle bakuqhelile ukuthi bengahlalahlala baphume baye ebantwini.

Isibhedlela esikhulu esitshengiswe ngebhakane elikhulu elilembhalo ecacileyo ukuthi leso sibhedlela senza ngani njalo singaphi ,isibhedlela lesi lesi kulula ukuthi umuntu asidinge asithole masinya ngenxa yokuthi silebhakane elimtshengisayo.

Isibhedlela esilezitina ezibomvu lamawindi apendwe ngokulithanga. Lesi isibhedlela silebhakani elikhulu eliqondisa abantu ukuthi bayengaphi njalo ukuthi yisiphi leso sibhedlela. Kuqakathekile kakhulu ukuthi izindawo eziluncedo njengezibhedlela zibe lamabhakani acacileyo ukuze abantu bangachithi isikhathi bedinga.

Isibhedlela esikhulu esilegceke elikhulu eliluhlaza lamaflawuzi amahle. Abantu abanengi balayinile phambi kwalesisibhedlela bafuna ukungena.

Isibhedlela esilezakhiwo ezinhle ezinde. Lesi isibhedlela sile bhakani elikhulu phambili elilombalo ocacileyo ukuthi senza ngani. Osidingayo ngeke alahleke ngenxa yokuthi sicacile ukuthi singaphi.

Esibhedlela lapha omama abalantwana babalalisile emibhedeni yabo kanti abanye njalo abanye baba phethe ngezandla. Kulama moskitonethi lapha esibhedlela ukuze kuvikelwe umkhuhlane woqhuqho ngoba indawo le yindawo elemiyane eminengi.

Abantu ababili abagqoke okumhlophe lokumyama bemi duze kwe ambulesi yesibhedlala. I ambulesi iqakathekile kakhulu esibhedlela, ikakhulu nxa kulabantu abagula kakhulu, iyaphuthuma iyebalanda njalo ihle ihambe lomuntu ozafika aphe usizo lwakuqala kulowo ogulayo.

Isibhedlela esikhulu esilezakhiwo ezinkulu ezinhle ezilayithwa ngesola. Lapha egedini kulebhakane elikhulu elitshengisa liqondise abantu ukuthi nxa befuna indawo ethile bayithola ngaphi.

Isakhiwo sesibhedlela esihle , esiyisiteyesi esilombala olithanga, phambi kwaso kumi imota ngabantu abanengi abalindele ukungena phakathi.

Ibhakane eliqondisa abantu ngesibhedlela esithile ukuthi singaphi njalo senza ngani. Kuqakathekile ukuthi abantu abadinga lesi sibhedlela basithole. Nxa lingekho ibhakani leli kubanzima ukusithola isibhedlela leso.

Isibhedlela esikhulu esamukela izigulane ezifuna usizo lwesiphangephange esilegceke elikhulu ukuze imota zenelise ukuma ziphambane lapho kudingeka

Umama osesemutsha usesibhedlela, uphiwa imithi yakhe ewindini ngumnumnzana othile. Abantu abagulayo kuqakathekile ukuthi bagijimele khona esibhedlela bayethola imithi ehambelana laleyo mikhuhlane abayigulayo, bangalaleli imikhuhlane behlezi ngekhaya ngoba ingamemetheka bathelele abanye.

isibhedlela lesi sikhulu samukela izigulane ezisuka endaweni ezikhatshana ezitshiyetshiyeneyo imihlobohlobo yonke yokugula iyelatshwa lapha kuthi labo asebengasenelisiyo kuzihambela bayathwalwa nge wheelchair bengeniswa phakathi esibhedlela ukuze babonane labomongi labodokotela

Abongikazi abane baselebhu esesibhedlela sabo. Phambi kwabo kulemitshina eminenginengi, benza ama test athile afunekayo ukuze umsebenzi wabo uqhubekele phambili kuhle, lezigulane zithole impumela zazo ngendlela efaneleyo.

esibhedlela esikhulu esihle njalo esihlanzekileyo esilemiduli emihle emhlophe silamabhentshi umnyango ngomnyango ukuze izigulane zenelise ukuthi zihlale zisalindelel ukubona o dokotela abatshiyeneyo

Ibhakane elisetshenziswayo ezibhedlela ezinkulu elikhomba abantu ukuthi baqonde ngaphi ukuze bangalahleki phakathi kwesiphithiphithi esiyabe sikhona esbhedlela. La mabhakane aqakathekile kakhulu ngoba umuntu kachithi skhathi ebhoda edinga indawo. Ihle imkhombe lapho okumele ayekhona.

Owesifazana ogqoke ibhatshi elimhlophe osebenza efamasi useshelifini yefamasi etshengisa imithi mithi eminengi etshiyeneyo esemabhokisini, esemambodleleni lesematshubhini. Imithi le ilusizo kakhulu abehlelwe yikugula bayagijima bazothenga efamasi leyii.

Esibhedlela esikhulu, esejari udokotela u-opharetha isigulani abongikazi ababili bayamcedisa udokotela ukuze abambe isikhathi.

Amadokotela amathathu asesibhedlela agqoke eziluhlaza lama"mask" aluhlaza. Kulomuntu oleleyo embhedeni uya opharethwa.

Ubaba osekhulile olelihlo elilomntwana elihlaliweyo. Leli selilungele ukuthi liphalwe, lingaphalwa ubaba lo ulakho ukuthi abone kuhle futhi.

Esibhedlela owesifazana ogqoke iblouse elemizila ubambe umfanyana ingalo lezandla. Umfanyana uphethe ngomunye. Omunye lo ulesitikitana esikhankasela ukuthi abantwana banakekelwe ikakhulu labo abalomkhuhlane wenhliziyo.

Umongikazi osesibhedlela ogqoke eziluhlaza uphethe umfuziselo womgogodla womuntu. Umama othile uhlezi embhedeni esibhedlela ukhangele elalele lokho okukhulunywa ngumongikazi lo emchasisela ngalo umgogodla.

Esibhedlela abantu abanengi bahlezi emabhentshini phambi kwabo kulamatafula amhlophe acecisiweyo. Phambili kulabantu ababili abagqoke okuluhlaza lomunye ogqoke okumhlophe okhangele phakathi komtshina omkhulu. Ngemva kwalo ogqoke okuluhlaza kulebhakane lomkhankaso.

Ubaba osekhulile olelihlo elihlalileyo, eselilomntwana eselilungelwe ukuthi nga liyaphalwa ukuze abone kuhle.

Itshathi lomkhankaso elilwisana lemvukuzane. Omama abahamba phambili komkhuhlane lo owemvukuzane yamabele leyesibeletho. Lolulwazi luqakathekile kakhulu ngoba lunika abezempilakahle ukuthi bazi ukuthi amandla amanengi lemali enengi bayifaka kubomama.

Abantu abagqoke eziluhlaza baphethe odoli abayinhliziyo ababomvu. Inhliziyo lezi ziyathoba inhliziyo zabantu ngaphakathi zibuye njalo zibajabulise bazizwe bethandwa.

Umongi uhlola umama ukutshaya kwenhliziyo esithi yi BP. I BP ingakhwela kakhulu kumbe iyehle kakhulu umuntu uyafa nxa engatholanga usizo masinya.

Owesifazana ongumeluleki waluleka ababili abathetheneyo owesilisa lowesifazane maqondana lezinto ezithintana lemuli yabo. Kuqakathekile ukuthi abantu nxa bethethene behlangana lenhlupho ezithile ukuze kuxazululeke baye emuntwini ofundisiweyo ukweluleka abeluleke.

Isigulane esilelifa sesilungele ukuthi sihlinzwe ngodokotela lo umkhuhlane nxa ungazange wabanjwa kuhle uyamemetheka ngemva kokuhlinzwa uyabuye ukhule njalo nxa kungazange kwakhitshwa konke.

Abantu abanengi basemkhankasweni womkhuhlane wenhliziyo. Abongikazi abagqoke izikipa ezihambelana lalowo mkhankaso bayahlola abantu ukuze bazi ukuthi balawo umkhuhlane lowu noma kabalawo.

Ogula umkhuhlane we asima, kumele abalekele ukubhema igwayi, abalekel'indaw'ezilomoya ongcolileyo, njalo abalekele izihlahla ezihlumayo angadlaleli kizo. Amasepa anukelela kakhulu lamaphefumu okuziqhola angawasebenzisi

Ababili abaselab abagqoke izigqoko zokuzivikela bahlola amasempulu emtshineni omkhulu. Laba abantu balusizo kakhulu kumadokotela ngoba bona bayahlola, bangahlola sebeqhubela amadokotela, amadokotela asesazi ukuthi lowo mkhuhlane ophethe lowo muntu ngonjani.

I microscope etholakala elebhu esetshenziswa ngodokotela lalabo abasebenzela emalebhu ukuhlola ama sample athile ukuze babone ukuthi kulomkhuhlane bani.

e lab yesibhedlela kulamagabha amhlophe lamnyama amakhulu alama chemical la amagabha ananyathiselwe iziqondiso amanye eziyi yellow amanye ezimnyama amanye ezibomvana kanye ezinye eziluhlaza lezi ziqondiso zikhomba ubungozi bazo

Umongikazi ose lab, ohlola umama ozithweleyo. Ukuthi angabe elomntwana oyini, njalo uhle ahlole lempilakahle yalowo mntwana. Omama bayakuqakathekisa ukuthi bazi ukuthi bathwele abantwana abayini.

Elebhu yezempilakahle ehlola abantu imikhuhlane etshiyeneyo, abantu balayinile balindele ukuthi bahlolwe ukuze kwaziwe ukuthi yiphi imikhuhlane ebahlaselayo.

I Ex ray etshengisa ingalo yomuntu ithambo lehlukene endololwaneni elinye njalo laqamuka phakathi.I ex ray iqakathekile kakhulu ngoba iyabonisa udokotela lalowo olimeleyo ukuthi ulimele njani njalo iyasiza ukuthi ancediswe ngaluphi uhlobo.

I'X-ray" etshengisa imbambo zomuntu kanye lesifuba sakhe. I'X-RAY' le iyancedisa kakhulu udokotela ukuthi ananzelele indawo ezonakeleyo abe sephuma lecebo elingcono lokuncedisa lowo okumele ancediswe.

Elebhu etshengisa amasamples awegazi lawomthambiso, alindele ukuhlolwa ukuze kubonakale ukuthi kuyini okuthathindawo emzimbeni yalabo okuthethwe kibo lawo masample.

I lab yokuhlola imithi ukudla lokunye oku tshiye tshiyeneyo etshengisa imtshina emkhulu esetshenziswa ukwenza lowo msebenzi wokuhlola .

Impahlana ezikhanyiselayo ezibhaliweyo izilinganiso ezisetshenziswa e lab ukucupha imithi engamanzi ihlanganiswa lama sample ukuze kutestwe lokho okumele kubonakale

impahlana esetshenziswayo etholakala ema lab kumbe ungayithenga kwezinye izindawo le impahlana isetshenziswa kakhulu ngabantu abangomama ukuze bazihlole ukuthi bakhulelwe kumbe kabakhulelwanga

Imitshina esetshenziswa ukuhlola imikhuhlane emalebhi, Kanye lokwenza eminye imithi yokuvikela imikhuhlane le ezabe ibonakele

Umuthi osetshenziswayo ukuhlola imikhuhlane etshiyetshiyeneyo, esetshenziswa emalebhu ezempilakahle ukuze kwazakale ukuthi umkhuhlane kumbe ulutho oluthile lungaba lomkhuhlane onjani, oyini.

Esibhedlela omama bahlezi emibhedeni yabo baphethe abantwana. Ekhoneni kulekhabothi elimhlophe lezingubo ezibuthelweleyo. Phambi kwalaba omama kulobaba ohleziyo obavakatsheleyo

Umongikazi ufundisa umama olomntwana omncane ukuthi amphathe njani umntwana omncane ukuze lowo mntwana angahlaselwa imikhuhlane le ehlasela abantwana abancane kuthi laye unina uyafundiswa njalo ukuthi aziphathe njani ukuze angenzi umntwana ahlaselwe yimkhuhlane

Esibhedlela abongikazi abamhlophe labamnyama kunye lodokotela babuthanele usana olulaliswe embhedeni olugulayo , bazama ngazo zonke izindlela ukuthi usana lolu baluncedise ukuze lululame emkhuhlaneni lo oluhlaseleyo

Omama basesibhedlela baphethe abantwana, bayabamunyisa njalo balindele ukuthi bahlolwe ngaBongikazi laboDokotela. Omama laba bagqoke impahla ezifananayo eziluhlaza.

Izigelo lezinye izimpahlana ezisetshenziswa ngodokotela lalaba abakhipha amazinyo kumbe laba abathunga amanxeba. Lezi zenziwe ngesitili ukuze zingarusi. Ezirusayo ziyabamba ingcekeza zithelele abantu umkhuhlane omunye nxa zingasetshenziswa.

Amagabha amakhulu, elilithanga, elibomvu, eliluhlaza lelimnyama. La amagabha asetshenziswa esibhedlela ukufaka izinto ezitshiyeneyo.

Umuntu ogqoke ama gloves aluhlaza uphethe ijekiseni upompela umuthi etshubhini elithanga elesivalo esibomvu.

Ingqamu ebukhali kakhulu esetshenziswa ngabodokotela nxa be operate izigulani zabo le ingqamu ibikhali kakhulu yenza nxa kusikwa kungabi buhlungu

Indlu yesibhedlela okuhlatshelwa khona izigulane eletende eliluhlaza eliyilo elisithayo nxa umuntu ogulayo ehlatshwa ijekiseni.

Umbheda otholakala ezibhedlela ezinkulu lase lemasejari abodokotela. Lo umbheda usebenza kakhulu ukuxhasa lokusaphotha laba abantu abalamathambo aqamukileyo langabe yingalo kumbe unyawo.

Izigelo lempahlana ezisetshenziswa ngabodokotela nxa besenza umsebenzi woku opharetha izigulane. Impahlana lezi zonke kazihlaselwa yikurusa.

I microscope enkulu esetshenziswa ezibhedlela lasema lab amakhulu isetshenziswa ukuhlola ama sample athile ukuze kubonakale imikhuhlane ebambe abantu.

umtshina omkhulu olombala oyigrey lokhanyiselayo ngaphezulu umtshina lo usetshenziswa esibhedlela ngo dokotela ukuze ubancedise benze umsebenzi wabo ubelula njalo uphume ngendlela ekhangelelwe ngayo

imitshina yohlobo oluphezulu eselebhu yesibhedlela eyiyo esetshenziswa ngama dokotela ebancedisayo ukuthi belaphe kuhle abantu

Imitshina emikhulu edulayo esetshenziswa ngodokotela ukuze bahlole izigulane babone ukuthi lezo zigulane zibanjwe yiphi imikhuhlane kulwiwelayo.

Imitshina etholakala ema lab lasezibhedlela .Le imitshina iyancedisa kakhulu ukuthi abongikazi lamadokotela benze kuhle umsebenzi wabo uphumelele ngendlela abakhangelele ngayo

Igajana eliphathela amasampuli egazi kumbe awesikhwehlela ukuze ayehlolwa ukuze kubonakale ukuthi kulani emzimbeni.

Udokotela osendlini yokuhlolela utshengisa imitshina emikhul ueyokuhlola izigulane. Kanti njalo ubuya atshengise lembheda lapho okuhlolelwa lezo izigulane.

Umbheda otholakala ezibhedlela ezinkulu lasema surgery amadokotela osebenza ukuxasa abantu kumbe ukusapota abantu abaqamukileyo ukuze amathambo abuyelelane kuhle.

Umtshina wohlobo oluphezulu othalakala emalebhu ezempilakahle lowu umtshina usetshenziswa ukupheka lokwenza imithi etshiyetshiyeneyo.

Lolu ludondolo, olusetshenziswa ngabasebekhulile, ogogo labokhulu. Abagogekileyo, labalamathambo angaqinanga. Bayalusebenzisa, ukuthi lubaxhase ma behamba. Kube lula ukufinyelela, lapho abayakhona.

Imniningwane esentshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane kuliswana lemikhuhlane itshiyetshiyeneyo yabantu ezibhedlela.

Umtshina woku hlanza izinto zokusebenzisa esibhedlea ukuze kungathelelwana imikhuhlane .Ibisimemetheka isuka komunye isiya komunye. Ngemuva kokusebenzisa izinto ezithile ziyafakwa kulo umtshina ukuze zihlanzeke njalo .

Izbhedlela kumele zibe lemitshina yonke elohlonzi oluphezulu, ukuze kwehliswe izinga lokufa kwabantu emhlabeni wonke jikelele. Imitshina le iyatholakala ezindaweni ezehlukeneyo ngentengo evumayo ukuth' isizwe lesizwe sibe layo.

Umuthi wabantwana owokunatha owelapha isisu ikakhulu ukugijima Umuthi lo uyatholakala ema pharmacy ubuye utholakale njalo lasezibhedlela

ibhokisi eliluhlazana elilesivalo emnyama lelithanga elamaphilisi alwisana lomkhuhlane wesihudo, la amaphilisi owafunayo ulakho ukuthi uwathole esibhedlela kumbe awathole e pharmacy

Imbodlela yomuthi ebomvana elombala oyibrown lomhlotshana umuthi lo singawuthola esibhedlela kumbe siyewuthola emaFamasi uthengiswa.

Amaphilisi alombala obomvu lolithanga abizwa kuthiwa ngama amoxicillin la amaphilisi silakho ukuwathola ezibhedlela siphinde njalo siwathole ema pharmacy .

Umuthi onathwayo otholakala usemambhodleleni amnyamanyana, ekhasibhokisini eliluhlaza elilombala omhlotshana. Umuthi uyathengiswa emafamasi uphinde uphiwe ezibhedlela.

Igabha lamaphilisi elilombala oyiorange lolithanga. Amaphilisi la ayathengwa epharmacy kumbe uyewathola kubodokotela esibhedlela.

Itshubhu yomuthi ogcotshwayo elombala omhlophe lemzidlana eluhlaza. Umuthi onje uyatholakala emafamasi ulhinde utholwe futhi lasezibhedlela ezinkulu

Ibhokisi elilomuthi owelapha isisu, ikakhulu ogijimayo owesihudo. Imithi enje siyayithola ezibhedlela siyiphiwa ngodokotela labonesi, kumbe kwesiny' iskhathi nxa iswelakele iyathengwa emafamasi.

Amagabha lamabhokisi emithi etshiye tshiyeneyo le imithi iyatholakala isithengiswa emafamasi eminye njalo uyayithola esibhedlela uphiwa ngodokotela labomongikazi.

wokukhwehlela osembodleni ebomvu elombala oluhlaza lolithanga umuthi lo uyasebenza kakhulu ekukhwehleleni nxa ulo phepha ungawuthola esibhedlela kumbe uwuthole ema phamarcy

umuthi osemagabheni amhlophe alezivalo eziluhlaza tshoko, umuthi lo usebenza ukugcoba welapha ijwabu ukuthi likhanye libutshelezi uyatholakala ezibhedlela uphinde utholwe njalo lasemafamasi

Umuthi wokuthontiselwa emlonweni owabantwana osembhodleleni ebomvana elesivalo esimhlophe umuthi lo uyatholwa emafamasi ubuyenjalo utholwe lasezibhedlela

Amaphilisi amhlophe aphuma egabheni elilithanga athelwe phezu kwe keyboard. Umkhankaso lo uthi abantu kabaphephe babalekele ukusebenzisa kubi amaphilisi lokusebenzisa amaphilisi abangawaphiwanga ngoDokotela kumbe abangawathenganga ema phamarcy. Lawo maphilisi ayingozi kakhulu empilweni zabantu.

Umuthi wokunatha owokukhwehlela umuthi lo usebenza kuhle kakhulu kulabo abantu abalomkhuhlane wetshukela, umuthi lo singawuthola emafamasi kumbe siwuthole ezibhedlela.

Amaphilisi asetshenziswa ukuqeda izinhlungu lomkhuhlane weflu. La amaphilisi ayatholakala ezibhedlela njalo amanye ungawathola emafamasi ethengiswa.

Amaphilisi atholakala ema famasi lase zibhedlela esiwaphiwayo ngo dokotela kumbe abongikazi kusiya ngokuqondiswa yibo odokotela. Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa ezasebenzisa amaphilisi azi iziqondiso ezisuka kwabalo lwazi njengabo dokotela labongikazi.

Izimbodlela zemithi ezintathu, imithi le iyatholakala ezibhedlela njalo ibuye ithengiswe lasemapharmacy.

Umuthi osegabheni elibomvana onathwayo welapha isisu. Izibungwana zonke ezisesiswini ziyaphela ngenxa yalo umuthi. Lo umuthi uyatholakala emafamasi uphinde utholakale futhi lasezibhedlela.

Amagatshana amhlophe awomuthi, umuthi lo owokugcoba ukuze ijabu lingahlaselwa lilalanga njalo libebutshelezi. Uyatholakala esibhedlela ubuye utholakale lasemafamasi.

Amaphilisi amhlophe atholakala esibhedlela kumbe esingawathenga futhi lema famasi. Amaphilisi la aseke asebenza amanye akhona.

Amaphilisi aluhlaza atholakalayo ezibhedlela ngokuphiwa onensi labo dokotela njalo ulakho ukuwathenga emafamasi.

Imihlobo etshiyetshiyeneyo yama philisi asemabhokisini atshiyeneyo la amaphilisi angatholwa ema Famasi aphindwe atholwe njalo lasezi bhedlela , asentshenziswa ukuwanatha.

Ibhokisi elibomvu lama philisi aweB.P,lo umkhuhlane we B.P uyingozi kakhulu empilweni yabantu ngoba uyabulala abantu benga nanzelelanga. Kuqakathekile ukuthi umuntu ngaso sonke isikhathi abe esiya esibhedlela kumbe adinge indlela zokuhlolwa ukuthi lowo mkhuhlane kalawo na.

Amatshubhu omuthi wejwabu osetshenziswa ukugcoba ukuze ijwabu libebutshelezi njalo lingabi lezilonda lo umuthi ungawuthola emafamasi kumbe uwuphiwe ngodokotela kumbe ub abongikaz iezibhedlela.

Ebhokisi eliluhlaza lomuthi wokukhwehlela osembodleleni emnyamanyana lo umuthi ungawuthola esibhedlela kumbe uwuthengiselwe ema Famasi.

ibhokisi lama philisi lamaphilisi asetafuleni amaphilisi lawa ayatholakala ezibhedlela singawaphiwa ngobongikazi kanti futhi singawathola lasema phamarcy

Umuthi wabantwana owokunatha oluncedo kakhulu ebantwaneni , lo umuthi ungatholakala emapharmacy ubuye njalo utholakale ezibhedlela ngokuphiwa ngudokotela kumbe obongikazi

Umuthi osembodleleni ebomvana olebhokisi eliluhlaza lo umuthi singawuthola emaphamacy uthengiswa kumbe siwubhalelwe ngodokotela kumbe omongikazi

Umuthi wokugcoba owelapha ijwabu kanye lezilonda umuthi uyatholakala ema pharmacy ubuye itholakale njalo lasezibhedlela ezinkulu.

Umuthi onathwayo welapha isisu uyancedisa ukuthi ukudla kugaywe masinyane esiswini njalo isisu singabi buhlungu.

umuthi onathwayo osebhokisini elimhlophe elilokuluhlaza lokuyi purple umuthi lo ukhona ukuwuthola esibhedlela kumbe uwuthole njalo e phamarcy

Amaphilisi ayimihlobo etshiyeneyo amanengi akhona kawakavulwa awakasebenzi kodwa elinye selivuliwe lasetshenziswa amaphilisi la ungawathola emaFamasi ubuye njalo uwathole ezibhedlela.

Amaphilisi amhlophe asegabheni elilithanga amaphilisi la ayatholakala emafamasi angabuya futhi atholakale lasezibhedlela.

Imbodlela yomuthi wesisu oqeda isihudo umuthi lo uyatholakala emafamasi siphinde siwuthole njalo lasezibhedlela

Igajana elilombala omhlophe loluhlaza elilomuthi wokuthontisela owamehlo .Lo Umuthi ungawuthola emafamasi uphinde uwuthole njalo lasezibhedlela.

Umuthi wamehlo wokuthontiselwa uyasebenza nxa emehlo ebuhlungu ,nxa amehlo omile kumbe elembonya. Lo singawuthola ema"pharmacy" sibuye njalo siwuthole ezibhedlela.

Umuthi oqandelelayo, osetshenziswa ukuspreya. Osetshenziswa ikakhulu yilaba abezemidlalo. Abagijimayo labadlala ibhola. Nxa ungaspreya, lowomsipha uyathamba, ube buthakathaka. Lo umuthi ungawuthola emapharmacy, Ubuye uwuthole njalo, lasezibhedlela.

Amaphilisi alombala oyibubende lolithanga ayatholakala ema pharmacy, ayatholakala futhi lase zibhedlela ukuvikela imikhuhlane eyenhlobo ezehlukeneyo.

Chart elitshengisa uhlobo lwamapills olumhlotshana olusegabheni elilithanga ichart leli liyatshengisa ukuthi amapills asetshenziswa njani angaba layiphi imithelela eyingozi nxa engasetsgenziswa

Amaphilisi asetshenziswa emkhuhlaneni ethile. La amaphilisi ungawathola ezibhedlela uwaphiwa ngonesi kumbe odokotela . Besekusithi nxa uwaswele ezibhedlela usungawathola emaFamasi aseduze lawe.

Amagabha amaphilisi ahlukeneyo amathathu. Eliyiphepulu, elilithanga lelibomvu. Amaphilisi la ayancedisa ukuthi umuntu angawanatha abeseuza ukunatha amanzi kakhulu abuyisele amanzi alahlekileyo emzimbeni. Singawathola emafamasi kumbe siwathole esibhedlela.

Umuthi osephakhethini elilithanga owelapha isisu owenziwe ngelemoni lo umuthi uyatholakala ezibhedlela uphinde njalo utholakale emaFamasi.

Imithi yabantwana ezwayo eyokunatha engatjolakala ema pharmacy ibuye njalo itholakale ezibhendlela oyiphiwa ngabo nurse kuqakathekile kakhulu ukuthi abantwana bahlale belayo imithi enje

Imithi etholakala ezibhedlela iqakathekile kakhulu empilweni yomuntu, ngoba le, iyanika iziqondiso, zokuthi isetshenziswa njani, njalo isetshenziswa ebantwini abanganani, abagula umkhuhlane onjani. Le mihle ngakhonokho, njalo odokotela bayakupha iziqondiso zokuthi, uyisebenzise ngaluphi uhlobo.

Ibhokisi lomuthi lembhodlela elomuthi, lo umuthi ungawuthola esibhedlela uwuphiwa ngodokotela kumbe uwuthenge ema pharmacy

Amaphilisi aluhlaza afakwe ephaketheni elikhanyiselayo lebhokisi elimhlophe elilombala obomvana.

Amadoda amahlanu ahlezi ezitulweni ayabhala izinto lezi azixoxayo ngelanga. Omunye wabo ugqoke ibhatshi elimhlophe elabodokotela.

Indawo eyakhelwe izigulane egcina izigulane lezi ezigula ngokwe ngqondo .Indawo le ile bhakane elicacileyo elikhulu .Kakho ongalahleka nxa esiza kule indawo njalo ibiyelwe yavalelwa kuhle ngemduli eqinileyo .

Iqembu lebhola amadoda amanye agqoke izigqoko ezilithanga abanye bangqoke eziluhlaza kant unozinti wakhona obambe ibhola ugqoke okubomvu phezulu lokumnyama phansi

Ukhansela ogqoke okumhlophe okhuthaza umfanyana ogqoke okuluhlaza mayelana ngesimo sakhe sengqondo emfundisa ukuthi angaphuma njani emumeni lobo ubuhlukuluza ingqondo yakhe

Izigulane ezinengi zilayinile esibhedlela zilayinele ukuthola usizo kudokotela maqondana lempilakahle yengqondo zabo kumbe ezalabo abaseduze kwabo.

Abezempilakahle abanika usizo emuntwini osekhubazelile ngokwenqondo, ongasakwazi ukunakana kuhle. Bayemncedisa ukuthi ingqondo yakhe ibuye esimeni esiyiso.

Ibhakani lomkhankaso elilombala omhlophe loluhlaza elilo mama ogqoke imasiki ibhakane leli likhankasa ngokulwisana lomkhuhlane we covid 19

Ibhakane lomkhankaso elilombala oluhlaza lamabala acacileyo kanye lemfanekiso yabantwana abancinyane. Umkhankaso lo ukhankaswa ngokunakekelwa loku gcinwa kuhle kwabantwana bephiwa amathuba lama lungelo abo.

Umama osekhulile, ophethe umntwana, umntwana ogqoke iskhipha esilithanga, lokumhlophe phansi. Umntwana lo kukhanya egcineke kuhle encwaba.

Abantwana abancinyane abe ECD, ubunengi babo bagqoke izikipa eziyi orange. Baphethe amaphetshana bahlezi ecansini elendlelweyo beyeme umduli olezitina ezibomvu. Phakathi kwabo kulabedifazane ababili omhlophe ogqoke isidu emnyama lomunye omnyama ogqoke ibhatshi eliluhlaza.

Abantwana abancinyane abangabafana labangamankazana, bayadlala bebhukutsha emanzini emfuleni. Lokhu kubhukutsha bedlalela emanzini. Kubalethela ingozi yokuthi babanjwa ngumkhuhlane webirlhazia. Owenza ukuthi kubebuhlungu nxa bechema. Bacheme igazi.

Iqula labongikazi abasesebatsha abagqoke eziluhlaza ezifananayo. Aba abongikazi abancedisa abantwana abancinyane labomama abasandukubeletha

Ibhakane elazisa uzulu ngokumunyiswa lokunakekelwa kuhle kwabantwana. Leli liviki lesibili lokukhankasa ukuthi uzulu wonke azi ukuthi abantwana kumele bamunyiswe njani, bamunye okwesikhathi esinganani, njalo ngemva kwesikhathi esinganani. Lokhu kwenza ukuthi abantwana babe lempilakahle.

Insane ezingaphansi komnyaka owodwa ziyahlatshwa amajekiseni ukuze kuvikelwe imikhuhlane eyisithupha eyiyo ebulala abantwana abaleminyaka engako. Kuqakathekile ukuthi wonke umama kumbe ubaba abone ukuthi abantwana bayahlatshwa iskhathi sonke.

Umongikazi ohlola umntwana omncane obelethweyo uyabhala phansi lokho akubonayo ngomntwana.

Umbuthano wequla lamadokotela labongikazi abadinga ulwazi mayelana lempilakahle zabantwana ukuze abantwana baphile kahle, bavikeleke emkhuhlaneni yonke engabahlasela. Yilo iqula elilwa lemkhuhlane yabantwana.

Omama labobaba abalihlekana loMongikazi oyedwa bahlezi esibhedlela. Isibhedlela lesi silombala olithanga ezinye zakhona izindlu zilombala obomvana. Kulebhakane elikhulu elimhlophe eliqondisa abantu ukuthi bayengaphi. Lababantu kukhanya basemhlanganweni.

Abasebenza esibhedlela kwezempilakahle abagqoke amabhatshi amhlophe lamamask aluhlaza basesibhedlela balungisa umbheda lapho okuzalaliswa khona isigulani esithile.

Esibhadlela esikhulu, usane lulalisiwe esibhedlela, umongikazi uyalunakekela exhuma imitshina ethile. Unina ubukele lokho okwenziwa ngumongilazi kukhanya bonke bobabili kuyabajabulisa lokho okwenzakalayo.

abasebenza emalebhu abagqoke amabhatshi amhlophe abesintwana ababili lowesilisa oyedwa basemsebenzini wabo bakhangela behlola amasempuli besebenzisa ama microsikopi.

Umuntu wesilisa ogqoke okumhlophe lokuyikhakhi ohlezi esofeni eliyiblue, engalweni yakhe uxhunywe intambo ntambo ezinengi ezisuka emtshineni omkhulu omhlophe, kuleminye imtshina njalo eluhlaza phakathi kwalindawo.

Abezempilakahle abagqoke okubomvu phezulu. Basenkundleni yebhola. Batshengisa ukuthi basebenza njani nxa sebenika usizo ebantwini abaludingayo. lkakhulu emidlalweni, kumbe labo abayabe behlelwe yingozi.

Umongikazi osebenzela efamasi yasesibhedlela uphathekile ngokubala lokubhala amaphilisi alawo. Kuqakathekile ukuthi umongikazi osebenzela kuley' indawo abelesiqiniseko sokuthi ulawo amaphilisi athile ukuze enelise ukupha abantu ngendlela eqondileyo.

Abasebenza ema lebhu ezibhedlela abagqoke okumhlophe bonke baphakathi emsebenzini wabo. Bakhangele ama sample abo ku microscope ukuze bazi ukuthi ami njani lawo ma sample yiphi imkhuhlane ehlasele labo ababakhangelayo.

obaba lomama bosizolwangekhaya basiza umama olabantwana abangaba phahla ukuthi aba gezise abonge njani.

Upharmacist wethula imithi ekhabothini lakhe lemithi. Wona ama pharmacy asiqakathekele kakhulu thina njengozulu ngoba asondelelene lathi nxa siswela imithi esibhedlela siyagijimela ema pharmacy siyithole

Omama abakhethekileyo bayafundiswa bafundiswa ngomunye umama ukuze bahambe labo bayefundisa abanye omama ngemikhuhlane yabomama lalezi izinto ezithinta abantu abangomama.

umongikazi osebenza ngokukhuthaza abantu ukuthi badle kahle ebafundisa ngokudla okuyikho okwakha umzimba okwenza ukuthi imizimba yethu ingabanja banja yimikhuhlane eminengi.

Abantu abanengi abezempilakahle abagqoke eziluhlaza, basendlini yokufundela bafundiswa ngomunye omiyo phakathi kwabo ngendlela umsebenzi okumele uqhutshwe ngayo.

Elab umongi wenza iscan uhlola umama okhulelweyo ukuthi abone ukuthi ulomntwana oyini njalo onjani ophile kuhle yini lokhu kuvamile kakhulu kubomama bayathanda ukwazi ukuthi bathwele umntwana oyini.

Udokotela ohlola isigulane besebenzisa umtshina wokuzwa ukuthi inhliziyo yalomuntu itshaya njani ukuze athole imbangela yomkhuhlane.

I log elombala oluhlaza longumkhathi lenkanyezi elithanga omele inhlanganiso yabongikazi abakhangela izigulane zengqondo.

Efamasi etshengisa imithi lamaphilisi etshiyatshiyeneyo, amafamasi asiqakathekele thina njengozulu. Ukuthi nxa siswele imithi ezibhedlela sigijimela emafamasi siyethenga ngoba amafamasi aduze lathi.

isibhedlela esikhulu esitshengiswe ngebhakane eliluhlaza elilombhalo omhlophe lelibhakane liqakathekile kakhulu ukuthi libe khona endaweni ezinje ukuze abantu bangadubeki bebhoda bedinga ukuthi indawo le ingaphi njalo bazi ukuthi iyenza ngani

Umongikazi osebenzela ephamacy uhlaba umfanyana omcani ijekiseni enkulu engalweni umfana uphethwe ngunina

Ikhabothi esepharmacy etshengisa imhlobo yamaphilisi lemithi eminengi esemabhokisini abomvu aluhlaza lalithanga lamanye amhlotshana , amapharmacy alusizo kakhulu ngoba asthengisela imithi esiyabe siyiswelile ezibhedlela

Efamasi enkulu ephakathi kwedolobho ececiswe kuhle njalo kulebhakane elikhulu elihle litshengise umuntu oyidingayo ukuthi yenza ngani njalo ingaphi. Lokho ukuba lebhakane kwenza ukuthi umuntu engacithi isikhathi ebhoda eyidinga.

Ipharmacy eyistezi elombala oyi khakhi , phambi kwayo kumi umdududu ophethe amabhokisana abomvu , ipharmacy le ilebhakane elikhulu elitshengisa wonke umuntu ukuthi iyenza ngani , lokhu kwenza ukuthi umuntu wonke ayibone lula oyidingayo

Ipharmacy esesitezi, elebhakani elikhulu, elimhlophe, elitshengisa ukuthi yona yenza ngani, lokuthi ingaphi kwendawo. Phambi kwayo, kumi imota encane, leroli enkulu emhlophe. Kulomama odlulayo, othwele ibhasikiti ekhanda. LoMnumzana oweyeme ipole yamagetsi.

Ikhabothi lefamasi elilemithi eminengi nengi esemabhokisini egoqela le ipharasethi lemithi yezemidlalo lale imithi eyabantwana abancane.

Amabhokisi aluhlaza emithi ase"pharmacy",lelinye elibomvu elitshengisa umfanekiso webhanditshi ebamba idolo nxa lithe lalimala.

Esibhedlela esikhulu esiyisitezi kumi phambi kwaso imota lelori enkulu, lomama othwele ibhasikiti okhanya ethengisa. Esibhedlela lesi ngeke usalahleka ngoba silebhakane elikhulu elitshoyo ukuthi yesibhedlela njalo yesibhedlela siphi.

Ibhakane elikhomba isibhedlela esithile, lalokho esikwenzayo. Odinga lesi sibhedlela kuba lula ukuthi asithole ngenxa yalo ibhakane leli, elihle limtshengise sobala ukuthi singaphi.

Ibhakane elikhomba isibhedlela kumbe indawo engumtholampilo leli lenza ukuthi abantu bangalahleki liyabaqondisa endaweni eyiyo leskhathi esiyiso.

i phamarcy etshengisa imithi etshiyeneyo elapha imkhuhlane etshiyeneyo abagulayo bayagijima bazothenga kuyonale iphamarcy nxa bethe baswela ezibhedlela kumbe njalo isibhedlela nxa sikhatshana bayagijima bazothenga khonalapha

Ifamasi etshengisa imithi mithi eyehlukeneyo ukuze labo abantu ababhalelwe ngodokotela ukuthi bathenge imithi leyo bayithole iseduze kwabo.

Ibhakani elitshengisa isibhedlela kumbe ikilinika kuvamile ukuthi nxa kulesibhedlela kumbe ikilinika kumbe enye nje indawo eqakathekileyo kufakwe ibhakane ukuze abantu bangalahleki

Ikhabothi yefamasi egcwele imithi lamapilisi inhlobohlobo ezehlukeneyo. Le ifamasi iluncedo kakhulu ebantwini abaseduze ngoba nxa beswele esibhedlela imithi bayabuya bazothenga kufamasi okuqondiswa yibo odokotela labongikazi.

Imithi etshiyeneyo kanye lamaphilisi, atholakala kule ifamasi. Amaphilisi la lemithi le awuyitholi kuphela efamasi kodwa usungayithola lasezibhedlela ngokuqondiswa ngabodokotela labongikazi.

ikhabothi elise phamarcy elitshengisa imithi lamaphilisi atshiyeneyo alombala omhlophe loluhlaza la amaphilisi ayatholakala ema phamarcy aseduze kwabantu lezibhedlela usngawathola njalo ephiwa

Imithi ethengiswayo emafamasi eyalezi nsuku esetshenziswa ngodokotela ukwelapha labo abalemikhuhlane etshiyeneyo nxa abantu bengaswela imithi ezibhedlela bayaya emafamasi bayethenga khona ukuze basizakale

Isibhedlela esikhulu esibuthelele abantu ndawonye, belanda ukuzekwelatshwa imikhuhlane etshiyeneyo njalo bethola imithi ema pharmacy atshiyeneyo.

imithi ikhona ethengiswa ema phamarcy atshiyetshiyeneyo ngezindawo ngezindawo ama phamarcy ayaphiwa ilungelo ngemva kokuhlolwa aphiwe ilungelo lokuthi bathengise imithi ethile kodwa ikhona eminye imithi ethengiswa ngokuqondiswa ngo dokotela

Yibo laba abantu bezempilakahle phambili kwabo kulamabhakani amakhulu awokukhankasa bekhankasela leyo mikhuhlane abayibambileyo.

Abezempilakahle babuthelele abantu emidlalweni yebhola. Kungumkhankaso bekhankasela ukuthesta abantu imikhuhlane etshiyatshiyeneyo. Bakuvamile abezempilakahle ukuthi bahuge abantu ngalezizinto abazithandayo njangemidlalo ukuze babuye ngobunengi umkhankaso uphelele kuhle.

Obaba abanengi abagqoke okumhlophe phezulu basemkhankasweni batshaye udwendwe bathwele ibhakane elibomvu elibhalwe ngokumhlophe elazisa lilwisane lomkhuhlane wemvukuzane ehlasela obaba. Le imvukuzane ihlasela obaba asebekhulile abaleminyaka engaphezu kweminyaka engamatshumi amane.

Abantu bezempilakahle basegcekeni babuthelele uzulu ukuze afundiswe ngemikhuhlane etshiyeneyo ehlasela abantu bakuleyo ndawo.

Ibhakane eliqondisa uzulu ukuthi ageze empompini, kukhuthazwa ukuhlanzeka ukuze abantu bangananyathelwa yizinampuzane lemikhuhlane eminengi.

Abezempilakahle abakhankasa emphakathini, ngempilakahle yawo umphakathi. Baphathekile, bahlola intombazana ethile. Lo umkhankaso uqakathekile ukuze kufinyelelwe wonke umuntu longenelisiyo ukuzofika esibhedlela uyathola usizo ngaleso sikhathi somkhankaso.

Ibhakane elimhlophe elokukhankasa likhankasela ukuvikelwa kwemikhuhlane etshiyeneyo ehlasela abantwana lelibhakane liyasetshenziswa kakhulu ukuze kufinyelelwe uzulu omnengi owenelisa ukubala.

Umuntu ogeza izandla empompini omunye ebukele. Ukugeza izandla kungumkhuba omuhle kakhulu owenza ukuthi abantu bahlanzeke njalo uyalwisana lokumemetheka kwemikhuhlane ethandana lengcekeza. Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe bakhuthazwe ukugeza izandla ngasosonke isikhathi.

Omama bahlezi ezithulweni bethandele amazambiya. Omunye wabo uphethe ifoni. Phambi kwabo kulabantwana abalinganayo abahlezi phansi. Phambi kwalabo bantwana kulomganu oluhlaza olesitshwala.

Abongikazi ababili abagqoke eziluhlaza abancedisa owesifazana ohlezi embhedeni esibhedlela ophethe ibhaluni elibomvu. Ifakwe ama drip amathathu.

Abantwana besikolo seSekhondari abangamankazana abagqoke amayunifomu amhlophe phezulu aluhlaza phansi baphiwa ama"pads" ngumbalisikazi ogqoke isikipa esiyi"pink".

Owesifazana ogqoke isigqoko esilamabala abomvu lamhlotshana lo owesifazana ugqoke leveyili emnyama esitha ubuso iveyili le yande ukusetsheziswa kakhulu ngomama ezimfeni ukusitha ubuso ikakhulu labo abaseduze lomufi ukuze kungakhanyi inyembezi nxa bekhala.

Abantu ababili abathandanayo bakhanya beqabulana lokhu kuyindlela yokuthi abantu abathandanayo basondelelane eduze kakhulu.

Impahlana esetshenziswa ngomama lamankazana asekhula khulile ukuzihlola ukuthi bengabe ekhulelwe kumbe bengakhulelwanga le iyatshengiswa emafamasi njalo usungayithola lezibhedlela.

Abantu abathathu owesilisa, owesifazana lomntwana omncane bahamba emgwaqweni bedlula ibhakane elikhulu elifanekiswe obaba ababili elokukhankasa ibhakane leli likhankasa ngokuthi abesilisa abahambe baye testwa bahlulwe ingculaza.

Abafundi abangamankazana abafundiswa ukuthunga amaphedzi abo ukuze bangathi ngokuswela izimali zokuwathenga babe bengasahlanzeki. Lokhu kuqakathekile kakhulu ukuthi bafundiswe ukwenza imisebenzi yezandla ukuze benelise ukuzenzela eyabo imali ngesikhathi esifanayo bezisiza futhi labo.

Abantu ababili owesilisa lowesifazane abaqabulanayo lokhu akwenziwa ngabantu abathandanayo betshengisa ukuthandana kwabo.

UMongikazi ogqoke okuyiPink lomunye umnumzana ogqoke okulithanga, bafundisaobaba umama mayelana lokwelamisela khatshana.

Abantu abanengi abagqoke izikipa ezilithanga lamabhulugwe amnyama basemkhankasweni bayakhankasa bethwele ibhakane maqondana lempilakahle yabantu

Omama abane lobaba oyedwa bahlezi bayaxoxisana Maqondana lempilakahle yabantu abathetheneyo ukuthi bengaphathana njani njalo bangelanisanjani imuli zabo

Iposter lomkhankaso elikhankasa ngokuqeda ubhubhano lweHiv le Aids njalo lokukhuthaza ukunika intsha amandla lokubanika imfundiso eyenza bavikeleke.

Esibhedlela ewodini yabomama, umongikazi ufundisa umama olomntwana omncinyane ngendlela yokondla umntwana lo. Kuqakathekile kakhulu ukuthi omama bafundiswe izindlela zokondla abantwana abancinyane ukuze lababantwana bengahlaselwa yimikhuhlane ebamba abantwana abancinyane.

umama ophethe umntwana ogqoke ezibomvana uyafundiswa ngu mongikazi mayelana lokugcina kuhle abantwana lokubelamisa ngendlela eqondileyo kuqakathekile kakhulu ukuthi omama abonga abantwana laba munyisayo bafundiswe kuhle ukuze abantwana babo babelempilakhle

Umkhankaso mayelana lomkhuhlane obhubhane, inculaza HIV AIDS abakhankasa begqoke eziluhlaza baxhaswe ngamasotsha.

Umdlali othile ongaba ngogijimayo kumbe odlala ibasket ball .Uzithela ngamanzi eziqandisa .Amanzi aqakathekile kakhulu ebantwini abangabadlali ngoba ayathoba izinhlungu athambise lemisipha .Njalo nxa uwanatha ayengeza lawo akade eselahlekile ngenxa yokuginqa .

indoda engumdlali ihlezi phansi ibambe umbala olimeleyo igqoke iwatshi eyokukhangela isikhathi ukuze ibone ukuthi ekuyenzayo ikwenze ngesikhathi esinganani umuntu olimele okwalelo uhlobe uyafuna ukuthi athole amanzi aqandayo kumbe iayisi athobe

Umdlali othile ogijimayo, unatha amanzi ebhodleleni, amanzi ahlanzekileyo. Amanzi aqakathekile kakhulu, ikakhulu ebantwini abagijimayo labadlala imidlalo etshiyeneyo. Ukunatha amanzi kubisela lawo alahlekileyo ngemva wokuthi umuntu eginqile. Amanzi wona ngokwawo angumuthi empilweni yomuntu.

Esibhedlela abongikazi bancedisa besepha umuntu olimeleyo obetshova ibhayisikili emidlalweni. Bamcedisa ukuthi alulame masinya.

Umdlali odlala ibhola lezandla langabe ojikayo esebenzisa ingalo wenziwa usizo lwakuqala ngokufaka amanzi aqandayo emsipheni elimele lokhu kuyasiza kakhulu ukuthambisa imisipha.

Umtshina osetshenziswa ezibhedlela ngabomongikazi kumbe laba abanika usizo lwakuqala emidlalweni umtshina lo usebenza ukuthi uzwe ukuthi inhliziyo yomuntu itshaya kanganani ukuze nxa efuna usizo oluphangisayo alutho masinya

Umdlali womdlalo othile unatha amanzi ahlanzekileyo ngemva kokwenza umdlalo wakhe kuqakathekile ukuthi umuntu ongumdlali abuyisele amanzi lawa awalahlileyo egijima eginqa amanzi wona ngokwawo angumuthi empilweni yomuntu ikakhulu lo ophathekayo emidlalweni

Imithi le isetshenziswa kwezemidlalo, isetshenziswa ukwelula imisipha esilimele. Iyasetshenzisa nxa umuntu sevuvukile imsipha ingavuvuka, iyasetshenziswa njalo ukuthi imidlalo yethu iphutshe kuhle nxa kulokulimala okuthile kubadlali.

Imithi esetshenziswayo nxa kusemidlalweni. Ukuze labo abalimele emidlalweni benziselwe leyomithi, bengakatholi usizo oluphezulu. Le isetshenziswa kusizo lwakuqala nxa umuntu ethe walimala emdlalweni.

Umdlali webhola olimele idolo onikwa usizo lwakuqala ngokufaka iayisi kulelodolo elilimeleyo ukuze imsipha yeluleke.

Udokotela ogqoke ibhatshi elimhlophe, iyembe eluhlaza ugaxe umtshina wokuzwa ukuthi inhliziyo yomuntu itshaya kanganani, uphethe itablet. Efonini lapha ukhanya uyakhangela ukuthi kuyini okwenzakalayo ngesiguli esithile .

Endlini kudokotela yokuhlolela kulewheelchair, kuletafula lebhatshi likadokotela kanye leskeleton esitshingisa amathambo omzimba omuntu.

Isihlahla esizimilelayo egangeni esilamahlamvu amancane. Lesi isihlahla abantu bayasebenzisa njengomuthi wesintu ikakhulu amaxolo aso lempande .

Isihlahlakazana esizimilelayo egangeni okunye singahlanyelwa ngenxa yokunanzelelwa kwaso ukuthi siyavuma ukuba ngumuthi wesintu owelapha imkhuhlane.

Isihlahlakazana esinabayo esifana le peas ,lesi sihlalakazana siyazi milela emafusini njalo singasetshenziswa ngabantu njengomuthi we sintu.

Isihlahla segwava kanye lesihlahlakazana esisakholokotho, isihlahla segwava lesi, siyasebenza njengomuthi wokukhwehlela ikakhulu amahlamvu aso angaxhwathiswa anathwe

Isihlahla segwava esihlanyelwayo ekhaya kodwa silakho ukuzimilela futhi kwezinye izindawo ezilobumanzi. Lesi sihlahla silezithelo ezimnandi kanti sisetshenziswa kakhulu ukuba ngumuthi wesintu ikakhulu amahlamvu aso, axwathiswayo anathwe elapha ukukhwehlela.

Isihlahlakazana esithiwa ngumthwentwe esimila endaweni ezake zalinywa ezingamagceke. Lesi sihlahlakazana siyahlaba, sisanda kumila nje! Kodwa ke abantu bayasisebenzisa kakhulu ukuba ngumuthi wesintu owelapha amazinyo, ikakhulu impande zaso.

Isihlahlakazana seganga esithanda ukumila emadwaleni lapho okulomquba omnengi lesi sihlahla siyasetshenziswa njengomuthi wesintu.

Abenza imithi yesintu abanye sebeyilima benze bahlanyele izihlahla ikakhulu lezi ezingama flawuzi ukuze ezitholakala sebesenelisa ukuthi bazihlanyele bazithelezele ukuze zingatshabalali

Ikhona imithi yesintu rngasetshenziswa incedisana lemithi yesilungu leyo mithi ilakho ukulwisa imikhuhlane etshiyatshiyeneyo kodwa okuqakathekileyo yikuthi isilinganiso laso sikwazi ukusiphima ngendlela eqondeleyo ukuze ingabi yingozi leyo mithi.

Lesi isihlahla esithiwa lidorofiya, uyanelisa ukuthi usifake emlilweni, atshe ameva la sikhudumale. Singakhudumala uthobe ngaso inyawo ezibuhlungu. Ziyaphola.

Umuthi osembodleleni emhlophe ubhalwe ngamabala aluhlaza. Lo umuthi ugeza inwele ubulale lenkwethu futhi wenza inwele zibe zinhle zicazimule zikhule zibende zingaqamuki.

Imbodlela emhlophe yomuntu wesintu, elamabala aluhlazana. Lezinsuku sekuvamile ukuthi imithi yesintu layo iyasetshenziswa ngabantu incedisana laleyi imithi yesibhedlela eyakulezinsuku. Lokhu kwenza ukuthi impilakahle yabantu ibengcono, abalemali labangelamali.

Umuthi wesintu owokugcoba osembodleleni elithanga .Lowu umuthi welapha ijwabu ukuthi libe butshelezi. Ngalezinsuku imithi yesintu isivamile kakhulu ihamba ndawonye incedisana lale eyesikhiwa.

Amagabha amabili amafutha okugcoba elinye limhlophe lilesivalo esiluhlaza kanti elinye njalo lide liluhlaza, la amafutha ngawokugcoba ijwabu elomileyo ukuthi libe buthakathaka lingadabuki libebutshelezi.

izigojwana ezintathu zihlonywe phakathi kwengilazi elilamanzi esinye salezo zigodo silama hlamvu aluhlaza lapha kulungiswa umuthi wesintu

Isihlahla esizimilelayo nje egangeni. Lesisihlahla siyasetshenziswa ukuba ngumuthi wesintu . Kungasetshenziswa amahlamvu, kusetshenziswe amaxolo kumbe kusetshenziswe izimpande zaso.

Indlu yomelaphi wesintu elamakhathakhatha amanengi emithimithi, izimpande, amaxolo lengiga lomgigo yokugxobagxoba lokhu okudingwe ngolowo muntu ongumelaphi.

Amafutha agcotshwayo emzimbeni, asebenza njengomuthi njalo owesintu ukwelapha ijwabu ukuze libe butshelezi ukuze lingananyathelwa yizilonda ezitshiyeneyo.

Isihlahlakazana esizimilelayo egangeni esithanda lapho okulomthunzi khona. Lesi sihlahlakazana abantu bayasebenzisa impande zaso njengomuthi wesintu.

Umuthi wesintu osebenza njenge lipstick uyagcotshwa izindebe ukuze zibe buthakathaka, lezo ezidabukayo zelapheke. Lo umuthi ungawithola lasema pharmacy ungawuthola njalo ezibhedlela.

Umuthi wesintu osetshenziswa ngabanengi ukuthi ingqondo ihlale ihlakaniphile njalo ihlale inanzelela konke okumele ikunanzelele ingalali

Isihlahlakaza esizimilelayo egumeni njalo esingasetshenziswa futhi ukuba lifulawuzi ekhaya ngenxa yobuhle waso. Isihlahlakazana siyasebenza ngengomuthi wesintu.

Umuthi wokugcoba izindebe osetshenziswa ukuthi indebe zingadabuki njalo zibe butshelezi welapha umkhuhlane wamangwambe endebeni

Amaluba atshiyetshiyeneyo ahlanyeliweyo. Asetshenziswa njalo ukuba yimithi yesintu ukwelapha imikhuhlane ethile.

Imithi yesintu esebenza okutshiyeneyo. Le esegabheni elilithanga isebenza ukugcotshwa ukuze ijwabu libe lihle, kukanti le eminye emibili esemaphepheni isebebza ukuthi umuntu ayidle ibisimelapha.

amabhodlela amabili alithanga alomuthi owenziwe ngenhlaba legilazi elilodwa elilomuthi osachago phakathi

Imithi yesintu esemambodleleni eminye njalo isemabhokisini, imithi le iyenziwe ngezihlahla ezehlukeneyo lenhlobohlobo yemibhida

Isihlahla sembanje esisetshenziswa kakhulu njengo muthi wesintu ,siyasebenza ukuthundubeza inhlungu njalo siyayenza umuntu alibale inhlungu zakhe.

Imithi yesintu eyenziwe ngokuhlanganisa inhlaba lezinye imbali ezithile. Iyelapha ijwabu ukuthi libe buthelezi njalo lingahlaselwa yimkhuhlani.

umuthi oyi lipstick ogcotshwa ezindebeni ezidabukayo kumbe izindebeni ezilamangwambe ukuze zibe buthakathaka

Izihlahla ezimbili ezingazi milela egangeni kumbe zihlanyelwe ekhaya .Esinye siluhlaza side kanti lesi esincane esimabalabala. sithiwa yisikholokotho Lesisihlahla siyasebenza njengomuthi wesintu .Ikakhulu ungasi gxoba gxoba ukhamele endlebeni .

Lesi sihlahla esizimilelayo egangeni ikakhulu lapho okulinywe khona. Esibizwa ngokuthwe yindumba yeganga kwezinye izindawo. Isihlahla lesi siyasetshenziswa ngabantu ukuthi sibe ngumuthi wesintu.

Iganga elitshengisa izihlahla ezinengi ezecena kumbe inhlaba. Lezi zihlahla ezenhlaba ziyasetshenziswa kakhulu ukuba ngumuthi wesintu, owenkukhu, abantu kumbe izinyamazana.

Isihlahla esiluhlaza esihlanyelwayo ekhaya esisetshenziswa ukuceciswa silamaluba alithanga lesisihlahla siyasetshenziswa sibengumuthi wesintu.

Izindlu ezilezitina ezibomvu, zona zifulelwe ngamazenge, phambi kwaso kulesihlahla sepopo, esilezithelo ezimnandi kakhulu, intanga zalesi isihlahla ziyasetshenziswa ukuba ngumuthi oyehlisa iBP ungazixhwathisa ube usunatha umhluzi wazo.

Isihlahla esibizwa kuthiwa icena kumbe inhlaba. Lesi isihlahla sande kakhulu endaweni ezomileyo ezilugwadule. Siyagcina amanzi kakhulu. Siyababa nxa ungasifaka elimini. Singumuthi wesintu.

Isihlahla somengo esingazimilela kumbe sihlanyelwe ngabantu emakhaya abo. Lesi isihlahla siyasetshenziswa ngabantu njengomuthi wesintu ikakhulu amahlamvu aso.

Uhlobo lwe khukhamba oluluhlaza, olukhula lunabe luthandele lulamaluba alithanga luyasetshenziswa ukuba ngumuthi wesintu.

Isihlahlakazana esingumuthi wesintu esisetshenziswa ukwehlisa iBP njalo sehlise itshukela emzimbeni womuntu

Amambodlela akhanyiselayo alemithi engamanzi phakathi lentangantanga ezigcwele phansi ezinye njalo izintanga ziphakathi kwediyo.

Isihlahlakazana esibizwa kuthiwe yinguqu. Esimila emafusini. Esilameva ahlaba kabuhlungu. Lesisihlahlakazana siyasetshenziswa njengomuthi wesinntu.

Amambodlela emithi amathathu. Amabili lawa ayakhanyisela. Le eyinye emnyamanyana ilesivalo esimhlophe. Ingiga lomgigo wokugxobagxoba imithi ephakathi komganu. Eminye yakhona iluhlaza eminye njalo ingamaluba alithanga

igabha elimnyama elihlanyelwe izihlahla egumeni ezingaba ngumceciso ekhaya kanti njalo lezi izihlahla ziyasetshenziswa ukuthi zibe yimithi yesintu sebevamile abantu ukuthi bahlanyele imithi yesintu bececise ngayo engagumeni abo.

Ifulawuzi elihle elisetshenziswa ukucecisa emakhaya loba endaweni zikazulu. Lona liyasetshenziswa njalo njengomuthi wesintu ukwelapha umkhuhlane woqhuqho, i"malaria".

Izihlahlakazana esitholakakala emagumeni abantu sicecisile esilamaluba ayiphephuli ,Sona lesi siyasetshenziswa ngabantu njengomuthi wesintu.

Isihlakazana esizimilelayo egangeni lokulukhulula lapha okulinywe khona. Lesi isihlahlakazana siyasetshenziswa njengomuthi wesintu kakhulu nxa umuntu emaniliwe kusehlulela ukuyangaphandle angasinatha uyayangaphandle.

Imithi yesintu, ilosizo kakhulu ekwelekeleleni leyo imithi yabodokotela abakulezi insuku. Imithi yesintu ilakho okwehlisa kakhulu amazinga okugula kwabantu.

Ukudla izithelo zalesisihlahla kuyelapha ikakhulu izinso kwenza ukuthi umuntu anathe amanzi kakhulu njalo lazo zilamanzi amanengi izinso ukuze zisebenze kuhle njalo zisenza ukuthi umuntu anathe amanzi amanengi.

Umuthi wokukhuma echoliweyo ongaba yintolwane kumbe umganu osebenza ukwelapha imikhuhlane eyehlukeneyo engafana lengubhane.

Abacwayisisa ngemithi yesintu basegangeni ,bahlola imithi yesintu beyicubungula ikakhulu inhlaba.